Efitrano fatoriana iray, fotsy ny lokon'ny rindrina. Avy eo havia misy fandriana natokana ho an'ny zazakely, ary misy kilalao eo andoha fandriana. Avy eo havanana kosa misy fandrianan'ireo ray aman-dreny angamba ary eo andoha fandrian'izy ireo misy jiro.